ha misile nuuye qoncisiday na7u asati ha yaashshiri didiyoga malanne eta guyera qasse gadhe giddo mashiniya oottanas maadetioga gidoga mala ha misile qoncisees

ha misile nuus bessizay issi macasiya ma7uwa maha7ada oosoa oottanawu giigettido asa giigettada iguyappe qasse maashine diyoga mala hage misile qoncisees

ha misileya bollan nuus beettizay issi bitane gade giddon ootti didiyoga malanne he bitane keemikaaliya goo7ettidi oottidi diyoga mala ha misile qoncisees

Ha misiliya bollan, katama giddon de'iya ciishatu dicciya keemikale qoliya bitanee, ciisha bollan keemikalilya qolidi diyaga bessiis.

Ha misiliyan nus bettizay tukke gidishin he tukkeyka gade gidon murtata gidoga mala haysa gidoppekka marara tukkiya wottogadan mala ha misiley nus qonc'isses.

Ha misileni nusi betididayagey asati issipetethan gididi gadegido murutata be7ididogamala asati issipetethan gididi gadegido murutata be7ididoga mala ha misile nusu qoncises

Ha misiliyan nus betidi diyagey asay gadse gido murutati gakidogeta bayzanaw giya kesoga malanne hegaka galla madabiyan madabiyan wothogey ha nus beetes.

Ha missilezan nuus qonc'c'ettiday woykko bessiyay asati gade giddo muurutati gakkidogeta bayzanas giya kessidogana ha missiley nuus qonc'c'isses.

Ha misilezayi, nuusi be'isizayi, issi bithaneyi muuziya oottidi diyoga malanne, qantstsishe diyoga malanne hage misile nuusi be'essees.

Ha missile bolla bettizay woyko ha misile bolla qoncisizay gade gido murutati ayfe gakidadanbesiza misile gidishin issipetethan uttidagadan besses

Ha misiliyan nuusi betiyay gade gido murutati gakidoga malanne hesatika lo'o ciiyidi gakidoga mala hagey misiley nuusi qoncisishn , hagetika asayi maanawu maadiyoga mala hageyi misileyi nuusi qoncisesi.

Hagey misiley nuusi qoncisidayi gade gido murutati gakidoga malenne maarani zeretidi gakidoga mala hageyi misileyi qoncises, hageyka shonkora gidoga mala hageyi misileyi nuusi beses.

Ha misilezan beettiday gade giddo gidishenne gade giddon asay dumma dumma oosan ooththidi diyoga malanne gakki doo murutha qanxidi diyoga mala hage misile nussu bessees.

ha misilyan nuus beettezay cora asay maarara eqqidi beettishen he asatuppe sintara qasse gade tummurutati buron goyti didiyoga mala ha nuus bessees

ha misiliyan nuus beetizay asay gare giddon ooththi didiyoga malanne nam7u asati hokkiri puutiya kessi didiyoga mala hage misile nus qoncisees

ha misilen nuus beettizay issi bitane na'u kushshara biitta giddoppe kessidda ga muruta ha nuus bessi diyogga mala ha misiley muus qoncisees

ha misile nuus bessizay issi nayya gade giddo murutata gidooga oyqqi dooga malanne he oyqido gade giddo murutataykka giya bayzanau biyoga mala giigoga ha nuus bessees

Ha misiley nus beessiyagey issi bitaney misiliyakko shiiqidi haa be'idi diyoga malanne dumma mayuwa ma'idi haa xeellidi diyoga mala ha misiley nus qonccises.

ha misile qoncisiday asay giya giddon gade giddo murutata kessidi woykkone bayzana gidi madaba madaba miici rooga mala ha misile qoncisees

Ha misilezan mimusbeetezay asay gadhe giddo muruthata giya efudi zal7anou giya kessoga bessi sheni he garsanikka heedzdzu asati ha misilan beethoga mala misile nuus qoncisees.

ha misileyan nuus beetti diage gade giddo Gidishin gade giddon qasse zerettidi ka7idaga gakkidaga badala bessiyo gaadan hagee misile nuus qoncisees

ha misiliyan nuusi bettizay gade giddo gidisheni gade giddo murutati gakko ga malanne heysseka tukke giddogaa mala hagey misile nuusi qoncisees

Ha misila bollan muuzenne muuze muro ta ayfiya bessi shin heyssa giddoppeka muuze gakkidagaranne ooso haykkidaga gidoga ha misile koncisees.

ha misileyan nuus betizay gadegidon asay murutati gakkido mala ha bessishen he asatikka dumma dumma asatu gidoga mala ha misile nuus qoncisees

ha misila bollan gade giddon deiyageetuppe ssinno mango muruta ayfiya bessishen he mango muruta ayfekka gakkidaga ha ge misile bessees

ha misile bollan gade giddon dumma dumma mankoti ayfeti gakki doo gadan bessiya misile gidishin he ayfetikka loo idikka yiida gaadan hage misile qoncisees

ha misile nus qonccisiday abukadonne kushe diyoga mala ha misile besishini hegeeykka gade giddo murutata gido ga malanne gakko ga mala ge misile nus qoncisees.

ha misilezan beeththizay issi bitane shunkurthe oykqidi woykko tookkidi biiddi de7ishin beettiza gidisheni aappe garsarakka biitha bollani dumma dumma shunkurtheti di7o ga mala hage misile musqoncises

hayssa misiliya bollan qoncisizay asay tukkiya meecidi deiya gaadan asay tukiya bolla haatta gussi di meecidi deiyo ga mala hagee misile qoncisees

ha misilezan nuus beetizay kaamiya giddishini kaamiya bollanka muuze caanethi diidiyo ga mala bessi shini he kaamiya muuze bolla qasse issi bitane caanni didiyo ga mala hammisile nuus qoncisees

Ha misiliya bollan aaway gadde gidon diya muziya gakidaga oyqidi ha misiliyako be'idi de'iyaga beses.

Ha misile bollan maarara gakkida muuzeynne he muuze matan issi maccasya hokkada oiththashe de'iyagabha misiley qonccises.

Ha misiliyan bollan asay gaade giddon gakkida gaala biitta giddoppe kessidagga ha misile besses.

Ha misiliya bola dumma dumma asayi issippetethani eqida garanne gade giddoni ekida murutata loidi deiya gadaninne he asaatikka dumma dumma mayuwa mayidi issippetethani denidida misile

Ha misiliya bollan dumma dumma asay issippetheththan gade giddo muruthatha oyqqidi be7iiddi de7iyaagaaranne he asethikka dumma dumma booththa maa7othunne kareththa maa7othu aaththida asathi ha misiliyan beththoosona.

Ha misiliya bolla cora apile ayfet haytara Tura bolli hayta giddo denthisishn misiley qoncises.

Ha misiley besizagey dumma dumma madabati issippe asay bayzanaw wottidaganne he dumma dumma gaallati issippe madaban uttidaga ha misiley besses.

Ha misiliya bollan addussa wogga gade giddon woga maara oyqqidi siratan zerettida muuze kaayidaaganne gakkidaga bessees.

ha misilaya bollan coora aasati dei'ya gadaninne toketida murutati gakkidaga asay issi petettan gididi oottidi deiyaga ha misile qoncisees

Ha misileya bolla wokka denban cora maarara gididi oottiraga fuutea besshen he futa macanka dumma dumma asati oottidi deiyaga ha misile qoncisees.

ha misilaya bollan cora tuuketi issippe de7iya garanne asay maarara tukkiya wottidi baantayoo giigissiddi de7iyaga ha misile qoncisees.

ha misileya bolla nayyia mangowa oykqada tookkasha diyaga ha misile he gaxare bootan muziya tookkidaga qoncisees

Ha misilezaan taas beettizay dumma dumma gade giddon muruchasi gakkanao biididiyaga malanne heyssa giddoppeka issi macasiya gare giddun oosoa ooththay dadeyaga mala bessi shini heyssapfeka qasse maaran dereti bessi dideyaga mala ha misile ns bessees

ha misile zaa nuus beeththizay gare giddon ooso ooththis didiya issi bitane gidishin heyssika boorata maadethiri ooththi dideoga malanne dumma dumma ooso taani gare giddon ooththi dideoga mala ha misile nuus bessees

Ha misilezan nus betizay dumma dumma borat issi bitaniyara gidid madetid gade gidon bul'id diyiga mala ha misiley beses.

Ha missilay nussi qonccissiday asay issippetetan shiphphi gii shiqqidi osso oottanas giigo gaadan ha missiley qonccisidishin he assatu giiddoppe dumma dumma asati diyogga maala ha missiley qonccises.

ha misileya bolla asay qade giddon oottanau giigetti duuga malanne issipetettan maadettanawu issife eqqi duuga mala ha misile keehippe qoncisees

Hagee misiley nuus bessizay gade giddon bittane oottiddi diyoga malanne boorata maadetiri zeriiddi diyoga malanne bul7idi diyoga mala hagee misile nuus qonccissees.

Ha misilezan nuus beeththizay dumma dumma asati gade giddon ooththi didiyoga malanne gade giddon doozata tokki didioga mala hage mishile nuus qonchises.

ha misiley nuus qoncisiday asay gade giddon oosoa ooththi didiyoganne he asatikka maara nangidi zeri di diyoga mala hage misile nuus qoncisees

ha misile muus qoncisiday gade giddunnne gade giddun ha mehi diddiya boorata bessi sheni he booratikka na7a gido gaa mala hage misile nuus qoncisees

ha misiliyan nuus beetiyage issi na'ay gade giddon booratan maadechiri oosoa ooththi didyuga malanne bul7idi de7iyoga mala hage misile nuus qonxisees

Ha misiliyan nus beettizay asay shiphi gidi eqooga malanne zoreti didiyoga mala bessi shen he asatu giddoppekka issi bitane issi gediya ya shiri aatti yeggidi eqqooga mala ha nuus bessees.

Ha misile nuus beethizay hasati ootti didiyoga malanne asati gade giddon bul7i didiyoga mala ha mishile nuus keehippe qoncisees

Ha misile nuus bessizay issi bitane gadiya ootti didiyoga malanne miizata heemmi didiyoga mala ha misile nuus bessees.

ha misiliyan nuus beetti didiyage gade giddo gidishin badalay de7iya kadammonne issi bitane boorata oyqqidi biidi diyoga mala hage misile nuuskeyfe qoncisees

Hammisilezay nuus qonciseray dumma dumma maathasi de7ioga malanne naythikka de7ioga malanne hareti de7iyoga mala bessishin maatha miiyappe qasse adussa ogiyappe yaa haaththi di7o gaadan hammisile nuus bessees.

ha misile bollan asay gade giddon oottishe de'iya gadenne asay mango muruta tokkishe de'iya misile bessees

Ha misiliya bollan asay issi petettan gididin doozata tokkishede deiya gadanne haatta ushshanawu giigettide deiya ga dumma dumma ooso hilla bessees.

Ha misile bollan qoncisiday asay issi petettan gidiri woykko asay gade giddon oottanassi dumma dumma gade giddon oottiyo murutata issi petetan oyqqida ga ha misile qoncisees.

Ha misile bolla dumma dumma ooso asay issi petettan gididi shiiqidinne kaame giddon muuziya tookki digelise agaarenne ayaasaykka issi petettan oothti di deiyaga ha misile qoncisees.

Ha misiliya bollan dumma dumma asay issipetetan eqqido gaaranne he asatikka issipetetan gidide he sintan de7iyo asaa haasayoga ezgidi deeyaga bessees.

Ha misilezan nusi betizay gadde giddon muruththatha osuwa oththanas go'ethidda kame giddogga malanne heysi kamekka nusi betidi de'yogge zo'o giddoga malla ha misile nusi qonc'ises.

ha misilezan taas beettizay gade giddon ooththi dida kaame xee beeti shene heyssi kaamekka heedzdzo gido ga mala bessi shene heyssafe gaxara qasse hissi bitane gade giddon eqo ga mala ha misile taas bessees

Ha misilezan taas beettizay dumma dumma gade giddo ooso oochchanassinne maaddanas go'ettiza kaame gido malanne heysse kaamekka eqonchan diza mala ha misile taas bessees

Ha misiley nus qoncisidagey asay bantayo maata shishayo woga maata nangidi shiishiyo maashine gade gidon oothidi diyoga mala ha misiley qoncises

Ha misiley nus besizay asay kamiya go'etidi oothidi diyoga malanne maadetidi oothidi diyoga mala have misiley besses.

Ha misiliya bolla beeththizay woykko ha misilee nus qonccissiday gade giddonne gade giddon ooththiizi diya kaamiyaa bessishen ha misilee nuussi qonccissees.

Ha missile bollan bettidi diyaggey issi addussa oggene adusa ogge nam'u baggara qasse gaddde gido gadan ha missiley qonccisishin hagey missiley besses.

Ha .misila nus betizay asay tuketu murutata mecidi diyoga mala mashiniyan go'etidi asy bant oswa mashinan go'etidi madeteto ga mala ha misiley qoncises

Ha misiliyan nuus beeththizay kaamiya gidiyoogaa malanne he kaameekka zo7o gidoogaa malanne asay gade giddo oosuwa ooththanaassi maadeththiza maashiniya gidoogaa mala ha misilee nuu qonccissees.

Ha misilen nusi betizay gade gidon otiza woyiko asayi osuwa lepetanawu gade gidon otiza kame gidishin he kamezika zo,o gidoga mala ha misile nusi qonccises

Ha misiliya bollan dumma dumma cora kaamethinne dumma dumma asathi ooththiiddi de7iyagaa bessishen he asathikka gooba oosanchchatha gidiroogaaran ha misilee bessees.

Ha missiliyan nussi bettizay zo'o mashshin giddigga malla gidin ha mashshinekka assay gade gidon assay bantta oosuwa ootanaw goyetiyogga malla gidiyogga ha missiley nussi qoncissees

Ha misileyan nuus bethiyage ha7i teknolojie ara maashinanne gade giddon ooththiya kaame gidoga mala ha misile bessi sheeni hekamiyappe guyera keeththa idiyoga mala hegge misile nuus qoncisees.

hga misileyan nuus beetti didiage gade giddo kaame dade giddon ooththi didiyo gaa malanne nam7u kaameti oothti didiyo ga mala hage misile nuus qoncisees

hayssa mishila bollan wogga kaame beettishen he kaamekka gade giddon ooththiya kaame gidishen heyssi kaamekka zo7o kaame gidishin haysse misile qonchisees

ha misilenzan beettizay gade giddo giidisheni gade giddon de7iza heedzdzu kaamethi oosa ooththi didiyoga malanne maaran ooththi didiyoga mala geemisile mus qoncisees

ha misilen nuus beettizay asay kaamiya sugi didiyoga malanne kaamiya go7ettidi biitta go7oi didiyoga mala ha misile nuus qoncisees

ha misile nuus qoncisiday kaame gade gmaruthata gakki doogetha makinara kaame ogiyara biiji dioga mala hage misile nuus qoncisees

ha misileyan muus beetizay dumma dumma gade gido kaameti eqqo gaa malanne asati kaamiya giigis di diyo gaa mala hegen misile nuus qoncisees

Ha misileya bollan nuosbeettizay gade giddon kaamey ootti didiyoga malanne ha misiliya koyi didiyoga mala ha misiley keehippe qoncisees.

hammisilezan nuus beettizay gade giddon ooththiya kaame gidishini hekamekka zo7o gido ga malanne hekamiya bolla issi bitane utho ga mala hage misile nuus koncisees

ha missilezan nuus beetizay gade giddon kaameti ooththidi diyoga malanne ha yaya shirri aththidi biitha qaathogaaddan ha mishileyi nuus kehippe koshshes.

Ha misileya bollan gade giddon deiya kaamenne asati oothti shede deiyaga besi shen he asatikka makina goyetidi baynta oosa oottidi deiyaga ha misile koncisees.

ha misiliya bollan nuus bettizay gade giddon ooththi kaametunne he kamethikka heezdza gido ga mala nuus bessi sheni heyssatikka maara nangidi ooththi dido ga mala ha misile nuus qonchisees

Ha misileya bolla nus beettizay dumma dumma asati gade giddo kaameya goo'ettidi oothtidi diyoga malanne ha gaamekka dumma dumma gidoga mala ha misile bessees.

Ha misile nuus beetizay gade giddo giidisheni gade giddo ooththiy a kaame qade giddon ooththi di di'oga mala hage misile nuus qoncis shene maarara ooththi diyo ga mala magessees.

ha misileya bollan heedzdzu kameti beettishin he heedzdzetu kametoppe issoye ha misileyakko shiiqidi beettishen he mekinaykka zo7o gidodo gaadan ha misile qoncisees

ha misiliya bollan gade giddo kaame keettay asaynne dumma dumma oosonchati teiya gaadanne he kaamiya bollanka asay ekkidaga bessees

Ha misilezan nuus beettizay gara giddo kaame ooththi didiyo ga malanne bul7i didiyo ga mala ha nuus bessi sheni he kamekka zo7o gidiyo ga mala he ge misile nuus qoncisees.

Ha misilay bollan eta gidon otheya kamey woyiko gisitiya shishiya hara duma duma osa otheya mashiney woyiko kame getetidi eretes

Ha misiley goshsha kaameti oottishe de deiya ganne ha misiley bollan gade giddon deiya ga bessiyoga mala ha misiley qoncises.

ha misiliya bolla bessizay kaamiya asay gade giddon oottishe de de7a gadanne he asatikka laaggidi deiya gaadanne he kaamiya bolla issi aaway eqqidaga bessees

Ha misileya bollan dumma dumma gare giddo kaameti oottishe dedeiya gaadanenne na7u kaameti issi petettan gididi oothti dideiya ga ha misile phoncisees

ha misiliya bollan cora gosha kaame woykko maashine issi peteta gidiri eqqidagaranne heytikka sirata maara oyqqiri eqqiga bessees

Ha misiley bollan kaameti woykko gade giddon oothtiya kaameti ootti didee agaranne issi kaame hega guye baggara eqqidaga ha misile qoncises.

Ha maashiney goshsa oosowawu zereta zeranawu biitta kattanawunne maaduwa oosoanne daro oosotas oottanawu madders

ha misiley bollan gade giddo oothiya woykko gade giddo kaame eqqida garanne bootta kaame gedidaga bessishen aappe guyera qasse dumma dumma mashinati deeya gaadan ha misile qoncisees

ha misiliya bolla qoncisyage na7u asati ooso ma'wa mayidi kaame giddoppe kuttuwa kessidi diyogape asatikka kaame giddoppe kuttota kessidi ootiyoga mala ha misile qoncisees

Hamisileyan nuus beethizay asay ship giidi ha xeelli dideoga malanne heyssatikka dumma dumma asa gidoga malanne katama giddon de'ia asata gidoga hage misile nuus qoncisees.

haga misiliyan nuus beettidi diyagey asay issipetethan giya giddo shammidinne bayzidi di7oga mala hagey misile bessishin he wodekka away diyogaa mala hagey misiley kehippe qoncisees

hammi silezan nuus beethiday asay gade giddo muruthata qanca giddon makkan yeggi di di7oga malanne te asatuppekka guyeera dumma dumma asath di7ogala hage misile nuus qoncisees

ha misile bollan beettizay muuzey ka7i uttida gadanne asayyyo bayzanawu giya kessanawu giigida gadan ha misile qoncis shen ha mishile muuze gakkidaga bessees

ha misile nuus bessizay gade giddo muruthati gakko gammalanne bayzano kesso ga mala hage misile nuus qoncisi shini heyssatikka maara uyqqidi utho ga mala hage misile nuus qoncisees

Ha misileza bollan dumma dumma gade murutata assay gadeppe kessidi kattama woykko giyayo kessidaga ha missiley qonccises.

Ha missile bolla dumma dumma nayttinne asati issippetetan eqqidi ha xellidi deiya gadane he asatika mayowa mayidaggaranne kamera qaraxxidi deiya issi biitaniya ha missiley qonccises.

Ha misileya bollan qatama giddon de7iya kaamiya eqqidaga bessishen he kaamekka ba giddon cora ba oykkidagadan hagge misile bessees

ha misile asay kaameynne kuttotinne kuttota oyqiya iqay de7ishini he asatikka ooso maawa maa7idi oottishe de7iyaga ha misile qoncisees.

Ha misilezan taas beettizay gade giddon issi macasiya gistiya maray dadiyogaadanne qoray dadiyoga mala bessishini heyssa macasekka ha misilekko xeellada ooso ooththay dadiy7oga mala ha misile nuus bessees.

Ha misiliyan nus betizay asay gade gidon othid diyiga malanne issipetetan lokoma maxid diyoga mala hagey misiley besishn asatika ha xel diyoga mala ha misiley nus beses.

Ha misiliya nus betiyagey asay katamappe yidi gade gidon nu botata be'idi diyodi diyogada malane ha misiliya bolla qoncises xelidi eqoga ha misiley qoncises

Ha misiliyan nuus beetizay gade giddo gidishini gade giddon dumma dumma uththati gakidoga mala besishini he gade giddon uththatu giddoni hedzdzu asati diyoga mala hage misiley nuus qoncises.

Ha misile bollan woga demba gidishn he demba giddonka dumma dumma dozatinne dumma dumma gade murutati gakidogadan hageyi misileyi qoncises.

Ha missile nus qonc'isiday gade gidon murutati gakoga mala gidisheni haga gade gido murutati gakoga mala hage missile nus beside de'ishin gade gidoga mala hage nus qonc'ses.

Ha misiliya bollan wogga dembba gade giddon de'iya issi eqqida aayo bessishin he aayiyakka issisa malatayda de'iyaga bessishin ha misiley qonccises.

Ha misiley nus qoncisiday hagga gadiya giddoni miizati de'iyoga malanne asay miiza hemmidi diyoga mala ha misiley nus qoncises.

ha gee misile wogga denba biittay de iyoga malanne he demba biittan qade giddo murutati diyoga malanne qade giddo murutatuppe qashe ga qaara boorati diyoga mala ha gee misile keyppe qoncisees

Ha misileya bollan nuus beettizay gade giddo muuzeti woykko uuttay gakkido malanne dumma dumma uuttati diyuga mala nuus ha misile qoncisees

ha misile nuus bessizay gade giddo gidisheni gade giddonka zerethan maara gido ga giddon ha misile nuus keehippe qoncisees

ha misiliyan nuus beetizay issi malc aasiya qade giddon oosoa ooththay dadiyoga malanne he gadekka iicha dalga gido ga mala hagee miishate bessees

Ha misile nuus qoncisiday aaya gade giddo giste ta giddon eqqada punnayde diyoga malanne mitta oyqqada punnayde di7oga mala hage misile nuus qoncisees.

ha misileya bollan maduma asay sipetetan giderey ha hametidi deiya gadanne he ase du giyoora issi asay gade giddon oottidi de'iya ga ha misile qoncisees

Ha misiliyan nuus beettiyagile aaya gade giddon oosoa ootta yde diyoga malanne he gakkido gistiya be7ayda diyoga mala hagee misile nuus si keehippe qoncisees

ha misilezan nuus beethizay gade giddon asay hamethidi diyoga malanne he asatikka huphiya bolla awappe ashshiya muruta xaqamethi diyoga mala hagge misile nuus beessisheen.

Ha misilan nuus betizay issi macasiya gade giddoni eqqu woga malanne hamethano xeellay dodiyoga mala hage misile nuus beessees.

ha misile muus qoncisiday asay gade giddoppe gakkida murutatha giya kessiri madama madaban wothidi bayzi didiyoga mala hake misile nuus qoncisees

ha misileya bollan qoncisiraage woykko ha misile bessizay wokka demba sohoan woykko gade giddon deiya gistiya muruta ha misile qoncisees

Ha misileya bollan asay issi petettan gididi ootti didi7eya gaadanne helokkoma puutiya gakkida ga asay shiishshi didi7eyaga ha misile qoncisees.

ha misiliya bollan issi erancha macasiya gaxare asata ba mobayliyappe etana eriya ba tamarshayda dawus

Ha misilyan dere giddon haashua miisiyon lo7o baase duursha miiza biitta mulera kashe lo7otan qoncisira bessees

he misileya bollan asay issipetetan shiiqidi gade giddon manguwa shiishi di deiyanne asay issi petetan ooththish deiya misile bessees

Ha missilezan bethizay hezzu assathi issipethethan eqqidi zorethanawu xelethidi deyoga malla gidishin heyssankka qasse Etta mathanni dumma dumma dozathi dogga malla ha missile nussi qoncisess.

Ha misiliyan nus beetizay gade gido gidishin gade gidon de'iza duma duma asati diyoga besishini he asatuppeka gidon issi na'ay de'iyoga mala hagey misiley besses.

Ha missilezan nus beettizay asay gaadde gidon muratata gaththiyoga malanne gade gidon lo'i ciyidi gakkoga malla hagey missileyi nus beses

Ha missiley nusi qonccisiday asayi gadde giddon doozata tokanawnne duma duma ossotan gadde giddon qaxxidi diyoga mala hagge missileyi nusi qonccises.

Ha misiliyan nus betizay asay gade gidon dozata tokidi diyoga malan gade gidon othidi diyoga mala misiley nus qoncises

ha miisiilezan nuus betizay issi bitaney gade giddo dozata tokanasi madiyooga eqqidi doozata oyqqidogga mala ha miisiiley nuus qoncisees

ha misiley nuus bessiizay doozattu giiddo giidoga malanne doozati itta aduussa giidoga mala ta nuus bessishini hagee misiley nuus qoncisees

Ha misilezan nussi betizzay dumma dumma asati huphesa bolla eqidi ha ya qaxidi dewga malanne aybako mala besidi dewga mala besidi dewga hagey misiley qoncises.

Ha misilezan nuus beethizay issi bitane gaxxareya giddon woykko gade giddon eqqidi interfiyu ooththi di diya gabbes sheni hage misile nuus qoncisees.

ha misiliya bollan asay maadetidi doozata tokkishe de'iyaagane asay gade giddon oothtishe de'iyaga ha misiley qoncisees

ha misilan nuus beettiyage core duuzati jeqiyo gammalanne lo7iyo gammala bessi shene he doozatu giddora ogga adussa ogiyara kanthiri biya haaththa ha misile nuus bessees

Ha misilesan bettirey dumma dumma kade giddo ooso gidishin asay haattay mulera efenna mala maadetiza ha biitta ooso gidishin hamsile qoncisees

Ha misile nus bessizay issi bisane gade giddon woykkonne doozatu giddon eqqidi ha misileyakko be'iidi di'oga mala aki misile nus qoncisees.

ha misilen nuus betiyage dumma dumma asati cooran gididi issi petethan eqqo ga malanne doozatu giddon zoretidi diyoga mala ege misile nuus bessees

Ha misileyan nuus betizay dumma dumma wogga shuchchati di'o ga malanne dumma dumma shuchchasu giddora asachi hamecheri biidi di7o ga mala hage misile nuus qoncisees.

ha misilan nuus beettizay issi macasonne issi macasoppe matan qasse dumma dumma doozati matan matan shiiqidi uttudo gadan ha misile nuus bessees

Ha misileyan nuus beettizay asay gade giddon issife eqqidi beettishen he haasatikka dumma dumma gido ga mala nuus beettishin he asatu matan dumma dumma doozati eqidioga mala hage misile nuus bessees

Ha misile nuus bessizay dumma dumma cora asati ha sinthan eqqo gammalanne heyssatikka issoy issoti katama asa gido gaa mala ha misile nuus qoncisees.

Ha missileza bolla bettiza asaynne mizaynne mattay qonccises mizayikka maatta mishshe dizayissa ha missilez qoncciside besses

Ha misile bolla dumma dumma asatinne polisey issippe shiqid hamutid diyaga ha misiley qoncises.

ha misila bolla bettizay asay dumma dumma soon gidiri eqqida gadanne asay issi petettan gididi eqqidi haasayi didi7eya gaadanne he asati giddoppeka dumma maawa maa7idi eqqida heedzdzu asati beettoossona

Ha misiliyan nuusi beetizay dumma dumma paapayetinne dumma dumma ananaseti beettishin hessatikka gade gidon muurutati gakkidoga malanne giyas bayzetanaw kiyoga mala hage misiley nuusi qonccisees.

Ha misile bolla dumma dumma asayi gadiyappe ke'ida murutata shamidi de'iyagadanne , asayi ha ya hametidi de'iyaga ha misiley besishn he misilya bollaka asayi giyayo ke'ida eqata shamidi de'iyaga besesi.

ha misile bolnan nuus bessizay asay gade tumurutata giyayo gakkin giyan woto ga madaba madaba mishile ha nuus qoncisees

ha misileyan beeththizay asay qari giddo muroosati gakko ga malanne giya bayzanawu kesso ga mala hage misile nuus bessi shemi madaba madaban othoga mala hage misile nuus bessees

Ha mishilan nuus beethizay asay gada giddon haatta ushshi didiyo gammananne maarada biiddi haachchay gade tumurotata ushshi didiyo gammala hagee misile nuus qoncises

Ha misileyan nuus beettizay katama giddonn gijjishinne gade giddo morotathi gakkidageeti bayzethanawu katama akkiyoga mala hagge misile nuus bessees.

Haga misilyan dumma dumma asay gade giddo murotata gakkidageeta giyas bayzanau kessidooga malanne he asatikka giangiyo madaba madaban wottirooga mala hage misile qoncesees.

ha misiliyan nuusbeettizay gade giddo murutati gakkoga malanne gade giddo murutati madaba madaban giyas bayzettanau giiguga mala hagee misile musbessees

Ha misile qoncisiday asay giya giddon gade giddoppe kiira murutata shammi didiyoga malanne he asaykka ha yaa issifetetan qatti didiyoga mala hageemisle qoncisees.

Ha misile nuus bessizay asay gare giddo murothathi gakko gammalanne giya bayzidi diyoga mala gidisheni hayssatikka saantha gidoga mala hage misile nuus bessees.

Ha misileyan nuus beethizay katama giddo gides sheni katama giddun degiya giya gido ga mala hage misile nuus qoncisi sheni hasatikka shammidinne bayzi didiyoga mala hage misile nuus qoncises.

ha misile nuus qoncisiday issi macasiya eqqi dooga malanne he macasiyakka muuziya oykqido malanne he macaseppe miyani kade giddo murutati giyayyo gakkidi bayzanau kiy dooga mala ha misile nuus qoncisees

ha misiley bollan gade giddon gaqqida murutata asay giyayo kessido gaadan maarara giigettidi bayzanawu asay giyan kessoga ha misile qoncissees

ha misile qoncisidagey woykko ha misiley bessidagey asay gade giddoppe dumma dumma murutata giya yo7o kessida gadan hagey mishiley qoncisees

Ha misileya bollan qoncisidage woykko ha misiley bessizaage gade giddon gakkida abkadonne timatime asay giya yo7o kessidaga ha mishiley qoncisees

Ha misiley bollan asay qadhe giddo muruutatappe issoa gididaga galla asay yaayyo bayzanassi keessidaga ha misile qoncisees

Ha missilezan tasi bettizayi duma duma asati issippetetan zoretanaw eqqoga malanne he asatuppe gaxxara qase gadde giddon othida kammeyi betishinni heyssappe sinththara zoretas eqqida bittane de'ooga malla ha missileyi nusi bessesi.

Ha misiliyan nus betiyagey asay maran utidine eqidi othidi diyogane zeridi diyoga malatishe besiyoga hagey misiley nus qoncises

Ha misilezan nuus beeththizay issi maccasiya ciishsha oyqqiyoga malanne he maccaaasepe guyyeera dumma dumma ciishathu maashinee diyoogaa mala hagee misilee nuus bessees.

Ha misilezan nuus beetizay wogga adussa keeththa giddon dumma dumma ciishshati maarara toketidoga malanne hessatikka lo'iyoga mala hagey misiley nuus qonccisees.

Ha misile nusi betizay tuboyi diyoga malanne hathayi kantidi biyo asayi madettanawu diyoga malanne marara zeretida ci'ishayo diyoga ha misile nusi besees

ha misileyan bessiday asay issi petetan ekkidi gade giddon murutati gakkana mala oottiya dumma dumma ibata oykqida gadaninne kushan de7iyoga mala ha misile qoncisees

Ha misilee nuus beeththizay naa7u asathunne na7u asathuuranne ciishshaara de7iyoga mala besthishiini he na7u asathi qasse ciishshaa ooththiiddi diyoogaa mala hage misilee nuus qonccissees.

Haga misiliyan nus beettidi diyaage gade giddon maashine woykko gade giddo kaame oothidi diyoga malanne ha ya qaaxidi diyoga mala hage misile besses.

Ha misilya bollan dumma dumma asay issipetetan eqqidi zorete hagaranne he asatuppe miyen gadi giddon oottiya kaame eqqido gaadan hage misile keehppe qoncisees.

ha misile nuus bessizay asay gade giddon oosowa ooththidi diyoga malanne maarara zeri digiyoga mala nuus qancisa shin he asatikka ooso maawa maa7idi ooththi didiyoga mala hage misile misqontisees

ha misile bolla beettizay woykko ha misile qoncisi day gade giddon asay oosoa oottanas maadettiza maashine gidishin he maashinekka asa oosoa lefettanawu maadettiza maashine giddido gaadan hage misile qoncisees

Ha misilyan nus betti di diyoge issi machasha ciishsha giddon eqqo gammalanne ciishsha oyqada beettishine he maa7ido maa7oykka ooso maa7o gido gammada nuusi hagemisil eqqo incisees

Ha misilezaan nuus beeththizay gade giddo oosota oothchiyage woykko gade giddo asa maaddano dandayiya maashin gidoga malainne woykko kalame gido ga mala ha misile nuus qoncisees.

ha misileya bolla dumma dumma asay ciisha shammanawonne bayzanassi zoretti didiyoga malanne heyssappe guyera qasse asay ciisha beyi didiyoga mala ha misile goncisees

Haga misileyan nuus beetti didiya ge dumma dumma haasay oothti didiyo ga malanne asay issi petettan shiph gidi maarara wogana gidi zeri didiyo ga mala hage misile keehippe qoncisees.

Ha misile bollan si macashenne he macaseppe guyera qasse issine ayde7ia gaada bessi sheni hamacasiya ciishsha oykqada ha misiliyakko beiyayde diya gwaadan ha misile koncisees.

ha misile bollan woykko ha misile qoncis issaage daror kawameti woykko na7u kawameti issi petetan gidiri gade giddon ooththishede deiyaga bessees

Hamisiliya bollan issi macasiya ciisha oyqada miicay dadiya gaadaninne hega ciishshati dicciyo keta giddon oyqqidaga bessees.

hamisileya bollan asay gade giddopfe lo7iya ciishsha kessiri katama giddon giyassi kessida garanne he ciishshatikka dumma dumma lo7iya ciishshata gidiro gaadan hamisile bessees

Hagey misiley nuusi betiyagey gade giddon gidishn gaddw gidon eqi utida bitaney beetishn , he gadenka dumma dumma muuzeti toketidiga mala hegey muuze nuusi besesi.

Ha missilezan nusi betizay kame ootidideioga malanne asatika kamiya go'atidi bita ootidideioga malan hage missile nus beses.

ha misile nuus bessizay asay issi petetan shiiqidi issife issisa beyidi dioga malanne he asatikka dumma dumma asa gidoga mala ha misile nuus qoncisees

ha misiliyan nuus beethizay kaamenne ogiyara bididiya haaththa gidis shin he kaameekka haaththa go7ethidi ogiya mexi didiyoga mala hage misile nuus bessees

Ha misile bollan gade giddo oosoti wogara oosetti hagadan bessiya misile gidishin wokka demba giddon zerettida gadanne oosetti dagadan ha ge misile qoncisees

ha misile bolla na7u asati beettishin he na7u asatikka oottidi deiya gaalanne maara naangidi oottishede deiya ga bessishin he asatikka maara naangidi oottiya misile bessees

Ha misiliyan nuus beettizay issi bitane na'u kushiya toqu oottidi ha misiliyakko teeli di duoga mala ha misile nuus qoncisees.

Hage misile nuus qoncisiday issi binihane bottama waamma idi sintan eqqiwoga mananne he bitaniyappe guyera qasse kaame de'iyoga mala hage misile qoncisees.

Ha misile bollan wogga oge de'ishin hege wogga ogiyara qasse haho oge biya haattay de'ishin hara baggara qasse kaamiyaranne motoriyara ha yiishedediiyaga ha misile qoncisees.

ha misile bolla dumma dumma asay issi petettan eqqida gaaranne he asatikka ubbay shaaketennan issi petetan haasayi didiyaga he misile qoncisees

ha misiley bollan woga denba bollan tokketida murutati de'iya gaadanne he murutatikka uyidi deiya gaada ha misile qoncisees

Ha misilezan taas beettizay gare giddon issimiiziyay deishini heyssa miiziyakka issi naay gade giddon muruthasa mizi didoga malanne heyssa miiziyakka mayde diyoga mala ha misile bessees.

Ha misilezan taas beethtizay dalga sahan de iza gade giddo muruthath gakkiroga malanne heyssafe gaxan qasse dumma dumma dorsathi dooga mala bessi sheni ha misile nuus qoncisees.

Ha misiliyan nus betiyagey, miizati haatha utidi diyoga malanne he botani nam'u mizati diyoga ha misiley nus loythi qoncises.

Ha misilezan nus bettizay issi macca asiya mara kushen oyqqidara malanne he marayiykka sa'an zin'idi xellide de'iyoga hafey misiley nus qonccisses.

Ha misiliyani nusi betizayi issi ayiya namu'u deshata oyikada ha xelayida dewugga malatesinne ippekka guyera mithayi dhishetidi eqogga mala ha misileyi qoncisesi

Ha missile bollan assayi mizatusi gidi shishida maththayine mizathi maththa midi de'shini he mizathi miyo keththaykka kathama gidon dumma ketha gididagan ha missile qoncises.

Ha misiliyan nuus beeththizay heedzdzu marathi de7iyoogaa malanne issi marey ha misiliyaakko shiiqiri beeththiyoogaa mala ha misilee qonccissees.

ha misileya bollan nuus beetizay kaame giddon deiya boorata bessi shin hekaamethu giddon diya booratikka gaxa oyqqidi eqqo ga mala ha mishile nuus bessees

ha misile bollan issi bitanenne he bitaneppe sintara qasse kutti yana upuulekqo ha shiiqa uttida gabbessishen he gara qasse guye baggara daro cora kuttoti de7o gaadan ha misile bessees

Ha misileyan nuus beettizay dumma dumma miizati ichi dooga malanne eqqi dooga mala ha nuus qoncis shen he wodekka omarsa gidoga mala ha misile nuus qoncisees.

Ha misileyan muus beethiday gumma dumma some doossathi eqqoga malanne maatha miidi di'oga mala gidishene heyssappe karsara qasse keeththi de'oga mala hage mishile muus bessees.

hayssa misile asay giya giddon haya qaateretishinne dumma dumma ooso oottishin bessiya gadinne sibitane sintara boora oykqidaga ha misile qoncisees

Ha misiliyan nuus beettizay booratunne miizati issi petettan eqoga mala beettishin issoy booray gediya bolla woduroy qashetoga mala ha misile koncisees

ha misileya bollan nuus beettizay gade giddon de7iya miizati maatta bollan ichido gaadanne he miizatuppe qasse gaxa baggara keeththay di7oga mala hage misile nuus qoncisees

Ha misile bollan qoncisizage woykko ha misile bolla beetti hage miiziya maata mayda gidayde dishin miiziyappe guyera qasse keettati di7oga mala hage misile qoncisees

ha misiley beettizay woykko ha misiley qoncisiday deeshatu giddon heedzdzu asati oottidi diyoga malanne he deeshatu giddon he asati tanguan tangua hameti didiyogadan ha misiley bessees

Ha misileyan nuus beetizay asay giya giddon shammi dinne bayzidi di'oga mala bessi shene heyssatikka dumma dumma dorsatinne deeshati di'oga mala hage misile nuus bessees.

ha misiliyan beettizay so medoossati woykko miizati ichi dagaranne eqqidaaganne yafaran yafaran banta bootan uttidaga eqqidaga bessees

Ha misilay bollan tan betizay aya miza ogeyara kalethashe epeyaga misiley qoniciseyaga beses

Ha missiliya bolan c'ora kutotinne issi away he kutota quma mizide diyagan besesinne he kutotikka banta ketha gidoni bitaney midi de'iyagadan beses.

Ha misilya bolla asayi issi bolla de'shini ,he asatika mizatu giddoni eqidagaranne iza miyera mizatika maatta miidi de'iyaga ha misiley qoncises.

ha misiliya bollan hareti maata tookkidi wogga ogiyan woykkonne kaame ogiyara issi petettan gizidi efidi de7aga bessees

Ha misiliya bollan mata wode miizappe yelettida marati issipe shiiqidi issisan de iza marata bessees.

Ha misile miizati issi petettan gididi dumma dumma ooso oothtidi issoy issoy miidi issoy issoy hametidi deiyagaranne miizatu keettay deiyaga ha misile qoncisees.

ha misile bollan na7u aawati issi petettan gidiri hamettidi deeya garenne miizata gade efidi deiya misile qoncisees

ha misileya bollan miizatinne miizatu keetati beettishin miizati banta aqiyosappe ke'idi de'iyaga ha misiley qoncisees

ha misile bollan dumma dumma buuratinne miizati issi bolla maata miiddinne hamettidi de'iyaga qoncisees

Hagey misiley nus bettiyagey asay gadde giddon ottidi diyoga mallanne asay muuziya tokkiddi diyoga malanne issippe madettidi Ooththidi diyoga mala hagey misiley nus qonccises

Ha missilezan nus qonccisiday issi miththan hookidi dooza tokkidi diyyoba maalanne he doozakka ba kushshen oyqqidobba maala ha missiley nussi qonccisses.

Ha misilezan nuus beetizay issi bitaney hokkidi ossuwa oththidi diyoga malanne he heerayka gade giddo gidoga mala hagey misiley nuus qoncisishin i ma'ido ma'oyka zo'o gidoga mala nuusi besees.

Ha misiliyan nus betizay duma duma gade gido murutati gakiyoga malanne giya bayzanas ke'iyoga mala hagey misiley nus qoncisishin etika mada anadaban uttoga mala have misiley nus qocisses

Hagey misiley nus besidi diyagey asay gade hidon dozata tokidi Hatha ushidi diyogaranne kushan dozata oykidoga mala hagey have misiley besidhi dozata issipe gade gidon othidi diyoga mala have missile qoncises

Ha misiliya bollan nuus beeththizay dumma dumma asathi ooso maa7uwaa woym issippetheththaa maa7uwaa maayidi haa xeelliiddi diyoogaa mala ha misilee qonccissees.

ha misilan nuus beettizay asay somme doossata go7ettidi gade giddon oosoa oothtidi diyo gaa mala qoncisishen ha misile nuus bessees

ha misile bolla isiaawaynne muuze de ishin he aawaykka muziya oyqidi muuziyakko beide deishin muuziya bollara qasse bollara festale deiyaga ha misile qoncisees

ha misilyan nuus beettizay naa7u aayetinne he ayetu sintan qasse xisheti uttida miita bollan uttiza gaalla shiiqi uttido ga mala ha nuus qoncisees

ha misile nuus qoncisiyagi bitane gade giddon ootti didiyo ga malanne he bitanekka gistian punni didiyo ga mala bessishin he bitaneyappe guyera issi bitane ootti didiyoga mala hage misile nuus qoncisees

ha misile nuus bessi didiyage dumma dumma asay nam7u baggara eqqiri gare giddo murutata be7i didiyoka malanne heyssatikka gare giddo murutata haasayi di diyooka mala ha misile bessees

Ha misilan nuus beettizay asay gada giddo murutati gakkogeeta punni didioga malanne nami'u asati punni didiyoga mala hage misile nuus qonccisees.

Ha misiliyan nus beettizay dumma dumma asati eqqoga malanne he asatuppe sintara dohuzatanne dumma dumma ba chokkazana boottay boketu uttidoga mala ha misiley nus beessees

Ha misilay bolla isi'aaway ootti shede deiya gadanne hi'aawaykka gade giddon bul'idi deiyaga he mishile kehippe qonchisees.

Ha misilezan nuus beethizay fuuteta geedeshinni heyssatikka do7oza ta gidoga malanne tokka nawu kuwa demmanas maaddiya puute gidoga mala hage mishile nuus qoncisees.

ha misilezan nuus beettizay dumma dumma asatinne issi poolise beetti sheni he poolisekka doozata chokka nawu biitha bookki didioga mala ha misile muus bessees

ha misiley nuus qoncisiday gade giddo muruthathi gakkoga malanne gade giddo muruthathi gakkooza kushan oykqidi ha nuus bessi didioga mala heggen misile nuus qoncisees

ha misileyan nuus beettizay gade giddo gidishin heyssatikka asati maadetiri doozata haatta ushshanawu go'etid diyoga mala hage misile nuus qoncisees

ha misiliya bollan dumma dumma asay issipetetan shiiqidi oottanas gigetidogaadanne he asaykka dumma dumma maawa maa'idogaadan ha misiley qoncisees

ha misilay bollan dumma dumma asaynne haattanne doozati beettishin he doozatuppe guyera qasse kaameera qaraxidi de'iya issi adiya bessees

ha misile nuus beeththizay gade giddo muruthay gakko gammananne gaallay ha nuus beeththoga mala ageen mishile nuus qoncis shin michay xishechi uttoga bolla gaallay uttoga ha nuus bessees

Ha misilezan nuus beethiday asay gade giddon ooso ooththi didiyoga malanne issi bitane doozatha thokki didiyoga mala hage misile nuus qoncis sheni he bitaneppe guyera naythi giyoga mala ha misile nuus qoncisees.

Ha misilan nuus betibiyage badalan gidishinne badala garsafe qasse foqo yidiyo ga mala bessi sheni he badalaykka kaqeti uttidage zerettas giigoga mala hage misile nuus bessees.

ha misile nuus bessizay dumma dumma asati de'iyosanne asati banta sigili oothtiyo gade di7iyo gaadan bessishen h gade tuppe qasse asay di7io keettay di7oga mala ha misile qoncisees

Ha misiliya asay gakiida gade murutata othishe deyiya kaththa punoshe diyabanne diyaaga ha misileyi qoncisesidi eta guyera qa duma asay othidi de7iyaaga ha misileyi qonccisees.

ha misile asay issipetetan gidiri doozata tokkanawu efishete deyaga ha misile qoncisees heyssa giddoppeka asay issi petetan gidiri tokkanawu efidi deyaga ha misile qoncisees

Ha misiliya bolla dumma dumma asati issipetetan gidiri doozata haatta ushshiya gaaranne asay dumma dumma oosuwan oottidi deyagadan qoncissees.

ha misileya bollan na7u aayeti issipetetan gididi ooththishe de de7a gadanne gistiya puunnidi deiya gaadan bessiya misile

ha misile bollan badalay gakkiduutte raagaleinne badala giddon de iza lokkomata ha misile qoncisees

ha misileya bollan aayeti doozata haatta ushshi didi ea gadanne asati maarara ooththi dide eyaga bessees

ha misileya bollan dumma dumma giya oosotinne isi aayiya oottashada de iya gadanne heaayyakka maawa maahada baaziya giddon oottashada deiyaga ha misile qoncisees

ha misile bollan tukketu ayfetunne tuketu ayfetu guye peqa muuzeti togetiragan bessi shini hageetin gade giddon deiya dumma dumma hiillakko

ha misiley bolla isi assi badala gakkidaga pooqidi bessii deiya gaadanne he ma7ido maa7oykka bootta gididagan hage misile qoncisees

ha misiliya bollan heera asay issipetettan gididi miiza shiishidi gistiya yedis ideiyaga bessiya misile

Ha misilya bolla dafura uththidara woyikko hayikka boriya betishshen ha mariyakka ichchidogga malla ha misile nusi beses.

Ha misilen betizay boora gidishin booray qasr gade gido oosota othanasi hesatika bul'anasi woyko zeranasi maades

Ha missiliyan nussi bethizay dokteerene mizzayi diyoga malane he dokteriyapene mizappe guyen cora assayinne doktere diyoga mala ha missile nussi qoncisess.

Ha misiliyan qonccisiday dokiteretti medosata ha misiliyan qonccisiday dokiteretti medosata haakamidi diyo gaddanne dhaleza iimmidii diyo gaddan qonccisishin he dokitoretuppe guye baggara qase kaamey diyogadan ha misiley qonccises

hammi silezan nuus bessizay gade giddon ooththiya woykko soome de7osatha gido gaadan hammi silezay nuus keehippe qoncisees

ha misilya bollan hedzdzu asati deishin he aasayetuppeka dumma dumma asati ha misilekko teelishen eta guyera qasse etana qoncisiya xuufe deees

ha misilezan nuus beethyage miizanne aayo gidishhin he7aayyakka miiza oyqoga malanne miiza qooreya bolla qashettira wodoywa ha dafa yda diyoga mala hammisile nuus bessees

Ha misilyan nus beettizay asay deeshshatuuda maadetidi ha yaa hamereti diyoga gammalanne asay deeshshata oyqqi diyoga malanne misile nus beetees.

ha misile nuus bessizay booththa paranne booththa maa7u7a maa7idi para oyqqida issi bitaniya gido gaa mala hage misile nuus qoncisees

Ha misilyan nuus beettizay na'u asutinne na'u asatu giddoppe issi hare qilimidi eqqo gaadan ha misile nuus qoncisees.

Ha misileyan nuus beetizay asay gahariya mizidi dioga malanne madaberiya golappe hareti miidi diyoga mala hage misile nuus qoncisees

Hammisilezan nuus qoncisiday dumma dumma asati di'o ga malanne he dumma dumma asatu giddon booray diyo ga malaa qoncis shin he asatikka boora kushian oykqu ga mala hammisilezay na bessees.

Ha misileya bolla duma duma asay issipe shiqidi eqidagarane sigi utidagaranee desha oyiki utidaga duma duma asa ha misiley qonicises

ha misilezan taas beettizay dumma dumma bonesa gidoga malanne heyssatuppekka qasse dumma dumma doozatti de7ishini heyssatapppekkkaa qasse dummasaara kare medoossati dooga mala ha misiley nussi qoncises

Ha misila nuus beettizay wodey boone gidoga malanne away keehippe shoo'idii diyogga mala haggey misiley nuus besishin medosaykkakuuwa giddon eeqogha mala haggey misiley nuus besses.

ha misilezan nuus beetizay dumma dumma denba heera hariya gidishin heyssatikka dumma dumma san eqqoga mala hage misile nuus qoncisees

Ha misilezay nuus bessizay gaammoynne maahe di'o ga mala bessi shini heyssekka beeththia tiife nashonal jiografe geettethea tifeyan aaxo ga mala hage misile nuus bessees.

Ha misileyan nuus beettizay shoosha gidiorin ha shooshaykka doona doo iri beettishen he duona doo iri beettia shooshay qaaxeti utturoga mala ha misile nuus bessees

nuni ha7i beyi didiyoge haatta giddo medoossa be i didiyode haatta giddo medoossay gaxa haattappekidi doona doo7iri bessi didiyoga ha misile nuus qoncisees

ha misiliyan nuus beeththizay godare gidishin heyssatikka oyddu godare gidoga malanne dumma dumma godare gidoga mala hage misile nuus bessees

ha misile nuus betizay gaamo gidishin na7u gaamoti di7oga mala bessishen issi gaamoy sintara diyagaranne issi gaamoy guyera di7oga mala ha misile nuus qoncisees

haga misileyan nuus beettidi di7ogey godariya giidishin godareykka ha nuukko be7idi diyoga mala hagey qoncisishin godariya matan dumma dumma doozetinne maatati diyoga mala hagey misiley nuus qoncises

Hage meehe katuwa woykko merkate misileya heedzdzu katuwati issipe eqqi uttidaganne issoy qasse hokkidi singiyaga bessees.